Li keur la, keur ri etanse bunye tabakh. Mungi ame lu weex mungi ame ay wuñ, palati ti wuñ. Bunti keur bu weex mungi am lu ñuul.

Gigain bu lehtu meeche bu njull, cii ganawam mungy ameh lu honhu, lu nehteh, lu bleu, mungy sol mbuba bu mbuba bu honhu.

Nyi I haleh talibeh yu tog sey jangeh kai bi nyungi tog sey togui nyung leng tegal tabul yu sokola nyuneh halei nyungi sol Yereh yu blue ak sen dalue yi hunhu dalue yu nyuul kawass yu weih jangaleh kat bi Mung sen ganaw Mungi sol lu blue i sen tereh jangai kai yi .

Jigeen bu taxaw mugii sol róbba, mugii defarr bópambi mi més bu ñuul , sol cèèn si ganaw wam bunta bu sokola. Mugii taxaw si karó bu wèèx.

Palatti werr bou weck bou am mallo ak sourci ganar source bi mougui ammeh lou konku ak lou werrta ak lou nyull malo bi malo bou weck la.

Fi moto truck bo maag mogi ameh lu weex lu neteh mogi ep ay carton yu weex yu bari.

Fi mberemi palasi jàngale kay la, xaleyangi toog ci tooguyi gayi ñu nge jàng, xale yangi yu jigeen yi roba bu bula ak lu weex, xale yu góor yangi sol mbuba bu weex ak tuboy bu ñul, ak dala yu weex. Jàngalakat bi mungi toog mingi jonkon mingeh jang mingi tehe terre jàngale mingeh jàngale gayi, mingi sol roba bu nete mingi am lu bulu, kala bu ñuul.

Am na ku teyeh Poti mew, Poti mew bi mugii am bindé yu wèèx, mugii ameh lu xonxu lu bula ak mandarga nak.

Jarrou barram bou jegueen bouye takk noung ko tek fou weck.

Lii tehreh bu nehteh bu am bindi jangeh kaii mungy tehgu fu njull, tehreh bii mungy am bindue yu honhu, bindue yu wekh ak mandarr gah kanami nitt.

Bi gòor bu tahaw ci biir gaal, gaal bang ci gèej. Gòor ban ngi tahaw ci biir moto bu ñuul mungi sol tubeye bu bulo, takka belt, belt bu sokola, sol chenn sol mbahana. Mbahana bu am lu nètè, lu vert. Gaal bi gaal bu bulo lu la. Suma loho ndejor mungi ameh ay matt.

Fii loopitaan la, loopitaan bi, facc kat bi ñu ngee dox, mu ngi sol mbuba bu weex, tubooy bu bulo, dallë yu ñuul, mu ngee dox. Suma loxo ndeyjoor bi, am ñu fa toog, ñu ngi toog si toogu bu weex. Suma loxo chaamoy, ay toogu ñung fa, toogu yu weex ak yu xoñxu. Marro bu weex la, fii, mu ngi amee, tappe bu ñuul.

Fi ay bindé kay la, bindé kay yi jurom fukk ak ñaar la, bindé kay yi ñu ngi ameh lu ñuul ak lu xonxu ak ay bindé yu barri ñing ko tek fu wèèx.

Yii daalue gigain charakh, mungy ameh boum yii, boum yii mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu njull ak lu nehteh, njung kor tek fu bleu.

Li ap xeetu ñax la, ñax yi werta mugii ameh pentir bu wèèx.

Am nah xo teeye ndalla ndalla bou barri color dalla bi nak dalla bi nak dalli njongantekay la gor muna ko sol jegueen munako sol dalla bi mougui ammeh sokola am lou neteh ak lou weck.

Jekarr ak jabarr nyungii tahaw sol mbaseh bu vertii, jigen bi mungii sol sipa ak mbubaa, mbubaa bii mungii amm lu wehk, mungi sol jaro lamm, mbubaa bangi amm lu wehk. Gorr bi mungii sol kaftan, kaftan bangi amm lu wehk, mungi deff jaro. Mungi sol marakiss bu wehk, si ganaw mungii amm lou nyoul ak wehk.

Li teré bu sokola bu am ay bindé jangèè kai, ci kaw mugii am bindé yu netteh, mugii ameh nittali jigeen bu sol lu wèèx kawarr bu ñuul. Teré bi ñing ko tek fu xonxu fu xonxu.

Li butèèl li diw wi kawarr la, butèèl bu butèèl bu werta la, mugii ameh bindé yu wèèx, bindé yu xonxu ñing ko tek ci tabull bu sokola.

Fii tablo bu mak, mungi ameh binda yu ñuul, tablo bi mungi ameh lu weeh, mungi ameh nataali Yaya Jammeh, ak nataali jabaram, Yaya Jammeh mungi sol mbuba bu weeh, kopoti bu weeh, jabar bi, jigeen bangi sol mbuba bu weeh, kawar bu ñuul, ak aye pooli antiin.

Bii aiiy haleh yu ndawlen njungy sol yereh chosan tok cii suff, njungy tek maalan cii kawam, njungy def aiiy pehrre, haleh yii njungy deff aiiy pehrre cii sen bopah yii, amna benah haleh bu tiyeh lehket lehket bii mungy ameh lu wekh, lu honhu ak lu nehteh, kenen kii mungy sol, mungy tiyeh lehket, cii ganaw aiiy haleh yu gorre njungy sol aiiy khaftan, benen haleh bu gigain mungy sol mbuba bu bleu.

Ñaari paketti bindèé kay la, paket yu netteh mugii ameh ay bindé yu xonxu, mugii ameh lu werta , lu bula, lu ñuul, lu wèèx, lu sokola ak doomi tahal.